Bihi n bɛ moɣali ni n toori kom bihi ayi gbubila gbambihi ka yino gbubi kurigu boɣati yino pilila zipiligu ka so chinchini ka ban bala maa mii so yiŋ niɛma

Paɣa n duɣura o ʒila daangi ni ka kuripooti ʒiya ka silba tam kuripooti maa zuɣu buɣum ni ka chɛrigi bɛ dinni o chimla waagashɛ shɛli n niŋ parantɛ ni tam gbambili zuɣu ka ŋmahari shɛli o ʒila kuɣu bili zuɣu

Daabia ka o kohari chinchina o pala chinchina maa zuɣu ka la ka wuɣi o boɣu o chinchina maa galisiya kɛntɛ nim biɛni ni chinchin maŋa

Sarati n niŋ moto mini chɛchɛ bari n kpɛ tabi ni chɛchɛ bari maa dola paɣa naba zuɣu ka paɣa maa kuhura ka moto bari maa tabi o puli ni o napoŋ paɣasara ayi ʒila kpaŋa shikuru bihi ka gbubi foon nyaari din niŋ maa nachimbili so gba ʒila bi kpaŋa ka gbubi foon n yaari din niŋdi maa

Paɣisaribila n-ʒiya kuɣa zuɣu ka labitɔpu be o tooni n-tam teebuli zuɣu teebuli maa zuɣu buku paya ka luɣuluɣu zaya luɣuluɣu maa din ŋmanila binnyurigu m-be din ni ka o ga agogoEdit (Resolution)

Zabi maanda bee wonzam ka o bɛ o shitoɣu ni n chɛri n ba ninkurigu zabi maandi maa pilila woliɣi ni ninkpara ni din chɛri maa ka Anfooni nim yiliya Anfooni yinga ni do yino n ʒiya Anfooni yinga ni dabba ayi n ʒiya ka wuɣu bi nuhi

Bihi n diɛmda bi laɣammi ʒiya ka yino bɛ bi tooni ŋun bɛ bi tooni maa gbubila daliga n ŋmɛra

Paɣasari bihi ayi n kohari binwola di shɛŋa n nyɛ Alaafee kodu moongu appl wotamilo paya Alaafee ni tangirɛ n ti pahi binwola balibu balibu ʒɛ vari gba bɛ nimaani ʒɛ vari maa shɛŋa n nyɛ kamantoosi gabɛji kaarot

Daabihi bi biɛla daani bi laɣammi ʒiya sokam ʒila o daguli gbuni ka loori ʒi bi nyaanga bi daguli maa biɛla tahapoŋ kara ni n tam bi naba zuɣu

Loori nim n nyɛ sarati yinga maa dola tiŋa ka dini maa doya din ʒɛya maa di tooni taaya nim yihi yihi mi ka chɛli ka dabba ata ʒi di tooni yino dabimi ka bibayi ʒiya ka yino maa pili zipiligu ka yɛ goɣali

Dibu shee bia mini o ba n dira bia maa ŋmaala bindirigu n niŋ o ba maa nolini ka ba maa yaai o noli deei ba maa kpala ninkpara tahapona bɛ dibu maa shee tahapoŋ bihi mini tahapoŋ kara diriti gba biɛni ni su bihi din ŋmahari dira paanu pala tahapona maa zaɣ yini zuɣu

Kaya ni taada kanboŋ paɣaba bi worila waa bi zaa zaɣ yino kam zaŋla chinchin lo o nyoɣu ka zaŋ bobsi n so bi shahi ni ka yɛ yɛ kara ka zaŋ binyɛrisi n gooi bi zuɣuri ka piri namda nima ni bansi bi naba ni